Bakasi babili baliko bagulisa bitu mukatale mulimo zinyanya, mulimo matofu mulimo bitungulu mulimo carrot mulimo z'apple mwabamo ni ni watermelon